Issi na'ay baagaa pomppaa doonnan woottidi yeettaa yeexxiidi de'ees. Ikka qassi maata milatiyaa shamiziyaa maayidi uttiis. Appe ya baggaara issi na'ay ya baggi simmidi uttis.

Issi geela'o na'iyaa huuphiyaa dadissada lo'o puulan keehippe puulaya dadissada yaakko simmada uttasu. Hegee huupheekka issi baggidi gedekko simmidi uttis. Akka qassi baagaa huuphiyaa asaa bessanaayoo keehippe go'etasu.

issi orttodookissiya kaaliya aayiya ba maayuwaa maayada haa yaydda de'awusu. ba kusiyankka qarciitaa oyqqa uttaasu. ippe ya bagaara cora asay amanno keettaappe haa kiyiyaagee beetees. jhe asaykka basoo basoo biyaagaa.

issi woraa giddon Issi wora do'ay eqqis. he wora do'aykka qassi karetta. a miyiyan qassi woran mokkiya mitatti pississi yaagidi, laaletti ekkiya mitati de'oossona. i de'iyo sohuwan qassi mitikka baawa. Coo booxxidi de'iya soha.

Heezzu macca naati sitti giidi eqqidoosona He eqqidaagetuppe issiniyaa huuphiyaa qanxxisaasu naa''ati qanxxisibookkona. Issiniya qassi Wolyttaba qonccissiya maayuwaa hashshiyaara duge yegadda wottawus.

Geeshsha mazggafaa malaataa hegaa bollankka qassi masqqalee eqqi uttis. Ha masqqaliyaayyo malaatayi ayibe yaagikko nu godaa yesuusi nu gishshawu hayqqis yaagiyo malaataa.

Issi keettan dumma dumma miishsay doorettidi uttis. ha miishshaykka asay uttanawu maaddiya oydee de'ees. appe ha bagaara asay budeenaa uukkanaayo madiya mabukee uttiis.

Wodee ehiido paapirkka. yaagiyogan giigida heezzu miishshati de"oosona. He miishshatikka usttaa duuqqanawu maaddoosona. Hegeekka buddeenaa bollan he usttas gujjidi asayi maanaayyo keehippe go"es.

issi sohuwaan xooqqasappe duge googiyaa wogga gita haattay de'ees. he gita haattan cora mittati de'oosona. he mittatu ya baggaara hara ababa milatiyaabay de'ees. he mittaykka qaasi woraa do'ay geessana mala maaddees.

Issi na'ay eqqiis. Hegeekka bootta maayuwaa maayi uuttiis. Ikka qassi ba huuphiyaan uqaa wottibenna. Appe qassi sintta baaggara geeshshaw yaagiyaa xaafoy xaafetti uttiis.

Issi asaa leemisuwan oosettida miishshay eqqis hegeekka qassi wodee ehiido maayuwaa maayi uttis ikka qassi asaa milates hegaappe asay binne ekkidi maayiganaayoo asaa keehippe maaddes.

Naa"u baltteetati bantta kattaa miccidi appe zardduwa qoriiddi de"oosona. Hegee zarddoykka kattaara gelidi asaa qohenna mala keehippe naagettoosona.

wolaytta wogaa caammay ha sohuwan de'ees. Hegeekka issi uray wottanaayoo keehippe madiyaaga. Ikka dumma dumma puulanne.

puullatti uttida keettay dirssaa giidon de"ees. Hegee dirsaykka ittabay giddo gelenna mala naagees. He dirssaappe so baggaara donchchochi uttida lo'iyaa mittati de"oosona. Ettappekka ya baggaara lo"iyaa ciishshay de"ees.

Issi maccassiya issi na'a gulbbatissada a bolla kushiya caanada woossayda de'awusu. Qassi cora attuma asati i miyiyan eqqidosona. He cora attuma asati miyiyan de'iyageeti wolaytta wogaa maayuwa maayidi banttaa huuphphiyan ukkaakka wottidi sharbbiya qachchi uttiddosona.

Tiran wottida naa"u naati issisan eqqidaageeti beettoosona. ha naatikka maayido maayuwa meray zo"onne karettanne adil"e mera. ha maayoykka eti wolaytta gidiyoogaa wolayttatettaa qonccissiyaga.

Issi urqqappe merettida miishshay de'ees. hege bashekka oytta uukanayo, uncca koosanayoo itima qassi zazarichchidi an koosanayoo keehippe maaddees.

issi yelaga na'ee leemisuwaan oossetidda leemissoy eqqis he leemisuwaa bollankka iyoo giigidashuraabee maayetti uttiis. qassi ba xeessankka gixxiyoo gurddiyaa gixxa uttaasu. ippe ya baggaara wodee ehiido zin"iyoo miishshay de'ees.

Shemmpiyo heeran ha bagga sohuwara mittay de'ees. Qassi gidduwan shemmppiyo bootay de'ees. Qassi yarane harane dumma dumma shuchchan keexxettida keettay de'ees. Hegeekka qassi asay gido gelidi shemmpanayo hashshukka ottidi asay zannaqanayo maadiya sohuwaa.

Wode ehido koshinchchan maadiya miishshay de'ees hegekka qassi asay yetta yexxiyo wode asayyo yettara issippe gayttidi asa maadiyaaga. hegekka qassi asayyo puulaatidinne lo''o cenggussara de'iyaaga.

Biron keexettiiddi de"iya keettayi beettes. Hegaappe garssa baggaara haattaa oyqqiyo miishshaykka de"es. Hegee haattaa oyqqiyo miishshayi he biron keexettiya keettaa bollan haattaaa gattanaayyo woykko tiganayyo maaddes.

xalqqee biron caaridi de"ees. he caariddi diyaa xalqqeekka wolqqama haattay zin"idaagaan shemppi uttis. he haattaykka keehippe phoolidi de'ees. he haattay aybaa maaddii giikko? asaa naatuyo kane koshshaa mittatuyoo keehippe go'ees.

keehippe mol"idda tooliso ashshuwaa. he toliso ashshoykka asay keehippe doonan maashidi mal"iyaagaa. hegeekka qaasi asayyoo wolqqaa keehippe immees. he ashshoykka qassi beettiyoy booraappe geettetees.

Geela"o naati durssaa duriidi de'oosona. Issi na'iyaakka pomppaa ba doonan wottada ettayoo yeettaa keessaydda dawus. Eettappe guuyye baggaara issi na'ay yeettawu maadiyaa miishshaa shocciidi de'ees. I he shoociidi de'iyoo miishaykka keehin maaddees.

Naa''u mangguwaa doozati bantta ayfiyaa ayfidi de'oosona. he manggotu ayfekka asay away awaxxiyoo wode wozanany muussay oyqqikko irxxi oottidi paattees.

Ichchashantto kifiliyaa luxetta maxxaafaa he luxettaa maxxaafaykka luxxiyaageeta keehippe maaddes hegeekka daro gididda eraa woommanaayoo keehippe go'ess hegeeti etayyoo eraa immoosona.

Ha wodiyan teekinoloje asay tamaa baggaara asay go'ettana mala ehido shubaa. He shubaykka qassi ayba maadi yaagiko issi keettape hara keetta tamaa attanayo maadees.

So medossatti alaxiyoo sohuwaa, he so medosattikka maata miidi shaapakko dugge wodhdhid haattaa uyiyiddi de'oosona. Hegettikka keehi asa go'iyaa medosatta. Asaa naati dumma dumma go'aa ettappe demaanayo go'ossona.

Issi sohuwan lokkoma turaay horccoci uttiddosson. Hegettikka bantta ayfiya oyqqidagetta, he horccocida lokkomaattikka asay maanayo poqqidichchidi kohuwaa digichchidi usttaddan maanaayo keehippe maaddes.

Issi mariya ba godaa karen zin'aasu. maata ma simmada kaloogappe guyyiyaan coo gaada zin''aagasu. he keetta karenkka lo''o doozati de'oosona.

Jaanuwaa bayzziyoo keettan asaa misiliaa oosettida asa milatiyaagee jaanuwaa maayi uttiis. Qassi he asay jaanuwaa shammidi dumma dumma bullachchaa wodiyaan ufayttidi maayanaw keehippe go'iyaaba.

Hageeti issporttiya kuwasiyan erettida citata. Hegeetuppe tammane ussupun quxuriya maayidage ha bagga zokuwaa zaaridi eqqiis. Hankkoti qassi ya baggaara eqqidosona.

Baaso haggazza immiya sohuwaan cora kaameti shiiqidi appe lambba duqqanayo maaddiya sohuwaa. He kaametika appe lambba duqqidi asaa issi sohuwape hara sohuwaa efanayo maadosona.

Issi daase milatiya keettan shuraabeti kaqetti uttidosona. He daase milatiya keettaappe guyye baggaara mittayi de"es. He daasiya bollan dumma dumma mittaa bonccoyi wodhdhidi uttis.

issi na'iya ba huuphiya adussan dadada ba kushiya kookkiyakko wotada yaako simmada eqaasu. a yaakko simmin iigee huuphee haakko simmidi wodhaagee iyoo shayaara kantti kiyiis.

issi awaay ba ayfiyaan manatsiriyaa woottidi haa siimmidi bagaa qassi qooriyaan karbbaataa qaachidi puullatiddi uttiis. qassi wodiyaan yiida ambbasaderiyaa giyoogaakka maayi uttiis.

Issi Aayiya ba naa''u macca naata ba miyiyan esasu. Issi macca naa''iya ba yiira idima uttasu. Issiniya qassi cogada eqqasu. Etappe guye baggaara lo'iya dozay de'ees.

Wodee ehiido tagawu maaddiya heezzu miishshati eqqidosona. He miishshatikka baajaajeta geetettoosona. He baajaajetikka asayi giddo gelidi issi sohuwappe hara sohuwa baannaayyo keehippe maaddes.

Ha heeran asho keettay de'ees. He asho keettankka asay miidinne uyyide de'ees. He asay shemppidi ufayttidi hombboccide de'oosona.

Orttodokisiya yaagiyo ammanuwa kaaletiyageti haasayidi de'osona. Issoy issuwa doonan pomppa wottidi haasayisidi de'ees. He haasayidi de'iyagappe guyye baggaara naa'ati eqqidosona. Etikka qassi bantta huuphiyan ufaa wotti uttidosona.

aasay xuunxidi miyoo shonkkooroy issoy issuwaa bollan doretti uttiis. hegeekka asay miyoo wode doonaan mal"iyaagaa.

Cora boyee issi sohuwan horccoccidi uttiis. Hegeekka koyro gadeppe bookkin yiidaaga, he boyyee asa naati maanaayo katatettayo keehippe go'ees.

pabirkka yaagiyooga oosetida birata diste issisan dooreti utiis. he birta disttkekka aybbaw maadi giiko ustta duuqanayyo woykko usttaa kattanayo keehippe maaddees. he ustta a kattidooga appe ekkidi budena bollan tiggidi asay maanaw go''ees.

Wolaytta keettaa miyyiyan naati eqqidi kaa"oosona hegeetikka baasuwaninne kare bagga maatana qassi he wolaytta keettaappe guyye baggaara ala uuttayi de"es. Hegee uuttaykka daro go"aa immes.

wodee ehiido paabirkkaan oosettida sayneeti de'oosona. hegeeti saynnetika keehippe puulattidaageta. he sayneeti asay qumaa woottidi maanayoo maaddoosoa. qassi he saynnetuppe baggaara tamaa ettiyoogee de'ees.

Wolaytta sooddo ambban qaalay de'o yaagidi ammaniyoo sohuwaa. He sohuwaanikka cora asati shiiqqidi bantta xoossaayoo goynnoosona. Eti shiiqqidi ba poolo wozanaappe a sintti shiiqoosona.

cora asati woossiyo keettan uttidoosona. he uttidaagetuyyo maadirekkiyaan kiyidi etayyo Goda woosside de'ees. i wossiyoode etikka qassi ziqqi giidi i giyooba eeno giidi siyoosona.

Issi Aaway ha simmidi haasayidi de'ees; ikka qassi ba kushiyan xaafiyo miishsha oyqqi uttis; ikka qassi maayidoge garssara bootta shamisiya; bollara kootiya; qassi ba miyiyan uyiyo haattaaka oyqqi wottiis.

Issi sohuwan attuma naatinne macca naati hellelliya kaa'iidi bantta kushiyan tooraa oyqqidi eqqidosona. macaageeti qassi duriidi de'oosona. etappe ha bagaara hara asay eqiis.

Giyaan diilliyiyaa giyoogee bayzzettidi de'ees. Hegeekka sharaa bollan miicettidi a makkiyoo miishara de"ees. Hegaappe ha baggaara shunkurttetti dee"oosona. Hegeetikka heezzu sohuwaan shaahettidi uttidosona.

So medosay issippe shiiqidi eqqidosona. Hegeetikka baggati maataa miidi baggati qassi wodoruwan mittan qashetti uttidosona. Eta yushuwankka asay eta heemiyage doodi wottis. Hegeeka eta heeboyees.

Issi keettan cora miishshatti dooretti uttidosona. He cora miishshattupekka issoy heregga asay banna xellanawu hereggay maades hara miishshatti qassi qumma wotti miyoo miishshatta, de'eoossona haratti qaassi caamma qucciyo miishshatti de'oossona, hegettanne hegetta malattiyabay daroy dees.

Yelaga naati shuchchaa massidi giigisido kaammiya ogiyan, eqqidosona. eta miyiyan motoriya yaagoiyoge eqqis. he motoriyappe ha bagaara morettidabaa oliyo aafoy eqqis.

Issi keettappe gaxxa baggaara dumma dumma joyniyaa badaalaa milatiyage xiilliyaa milaatiyaagee lokkomaa milaatiyage kumi uttiis. Hegeekka qassi asaa naati keehippe go'ettana mala maadees.

Irkkaniya zeeranawu cora attuma asati irkkaniya zeeriyo miishshaa tookkidi biiddi de"oosona. Qassi etappe guyye baggaarakka macca asati de"oosona. He irkkanee aybawu maaddii giikkoo irayi biittaa shokkenna mala maaddes.

issi kaamiya ogiyaa heeran corati diccidaa mittay de'ees. he mittatu heeran issi na'ay eqqiis. he mittatuppe ya baggara keettay de'ees. ha mittatikka aybbaw maadiyoona giiko dumma dumma awappe attanayo giddo gelii shemppanayo, woppu gi uttanay maaddoosona,

issi qeeri na'iyaa soon uttaasu. uuttada haa tishshi gaada haa xeellaydda de'awus. ba huuphiyaankka issi lo"iyaabaa qachcha woottasu. ippe guyye baggaara ciishsha milatiyaa issi lo"iyaabay de"ees. hegeekka soo geliyoode poo"iidi asaa waggi ootti ufayssiyaagaa.

Bantta ammanuwaa kaalliyaa cora asay corattidi issippe eqqidosona etikka qassi bantta amano wogaa maayuwaa maayidi de'oosona etappe giddo bagaara banddiray de'ees he banddirayka toophphee banddiraa geetettes.

issi keettan wodee ehiido heezzu oydeti de'oosona. ha oydettikka qassi asay woppu giidi uttana mala keehippe hashukka giidi bantta zokkuwan yuttana maala keehippe maadosona.

Issi keettay de'ees. Keettaappe ha baggaara birata yeechchan direttidaagee hara keettay de'ees. Appe qassi giddo baggaara mittaynne dumma dumma dirssati de'oosona. He keettaykka qassi aybippe keexettide yaagikko urqqaappenne dumma dumma mittatuppe keexettiis.

Ha sohuwn puulatti uttida keettayi de"es. Keettaa giddoonikka asayi qumaa wottidi miyo puula miishshayi de"es.

Hagaan gela'o na'iya bagga jaanuwa maayada maatta bukkayda de'awusu. A deiyo sohoykka pidi gida maatana. Hegaan uttada ha simmada xeelawusu; baggaa maattaka bukkawusu.

Issi na'ay ha wodiyaan teknolojje ehido komppiteriyaa go'ettide de'ees. he komppiterekka ay ootti giiko issi sohuwan de'iyaaba harassa efiidi sissees woykko beessees.

issi ambbaa giddoon de'iyaa kaamiyaa ogiyaa. hegeekka wodee ehiido asppaltiyaan giigidaagaa. hegee asppaltiyaan kaamee biidi bululiidi gizziyaara gakkana mala kaamiyaa gedee ohetenna mala maaddees.

Asaa naati shemppiyo maatan puulattida heeraa. He heeraykka xeelliyyode hegan de"aaga de"aaga yaagiya sohuwa. He sohuwan asayi biidi utti ekkiyode shemppoyi siyettes.

Yelaga na'ay lambba bayzzide de'es. he lambba shaamiiya asatikka appe ekiidi de'oosona. hege qassi lambba aybaw maadi giiko po'uwaa immanayo dumma dumma po'uwaa immanayo wuyggiyaninne gol'uwan asay xomppanaw maaddees.

issi keettan odi-bessi de'ees. hegekka asa dummassa dummssan hanidaaba bessidinne oddidi de'ees. hega qassi asaa siyiyyo wodiyaan dumma dummaba asa kaaletisees.

Cora naati bollaa minttetiiddi de'oosona he minttetiyaageeta qassi eta luxissiyaageeka de'es he minttettoy aybawu maaddii yagikko dumma dumma bolla sahoy qonccenna mala keehippe maaddes.

Ha sohuwan naa"u macca naati ba bullukkuwa maayidi durssaa duriiddi de'oosona. Etappe sintta baggaarakka qassi attuma naatikka eqqidi durssaa duriiddi de'oosona.

Cora attuma asati qumaa miiddi doosona he miyoo qumaykka oyittaa, ashuwaanne parssuwaa he oyttaa giddon barbaree de'ees hegaa barbbariyaappe tushkki tushkki miiddi doosona parssuwaappekka yom'u ootti uyoosona.

Kaame woykko asay hemeetiyo ogee irzzotidi keetta doodi wottis. He ogiya giduwan keettay yaarane hara de'ees. He ogiyara daro asay banayo hege ogee maadees.

dumma dumma heeran dumma dumma keettay de'ees. hegeekka bantta wogan keexetees. he keetta suntaykka jagiira keetta. etappe guye bagaara caakati utida woray de'ees.

Na"antta kifiliyaa luxxiyaagetu maaxaafaa. hagee maxaafaykka luxxiyaagetuyoo daro go"aa immees. he naa"anttan luxxiyaageti bantta tiraatiriyaa bee"idinne beessidi de"anawu loo"o.

cora asay issisaan shiiqqidi uttiis. hegeettu giddon xaacceekka de"ees. sinttaara haray ettawu odiidi de'iyoode bagaa hayttaa akko zaaridi corggochchidi eziggidi de'oosona.

Issi yelaga na"ayi ba huuphiya qanxxissidi wottis. Hegeekka wodee ehiido hanotan huuphiya keehippe loyttidi qanxcissis hegaa huuphiya qanxxissi simmidi heregaakko simmidi bana xeelliidi de"es.

Issi aayyiyaa ba naatura maataa bollaan eqqaasu. He naatikka heezzay guutta naata. Issiniyaa gittatiyaaro etappe ya baggaara puulattida keettay de'ees. He keettaykka keehi giita miishshan keexxettidaaga.

Wolaytta dalgga manttiyan hizbbiya ayssiya asaa dooriyogaa yaagiya malaatayi de"es. He hizbbiya dooriya asaa yaagiyogee hizbbiya kaalettiyaga giyogaa.

Wodiyan yiida moosibolddiya yaagiyogee de"es. Hegeekka asayi utyin xalalissennaaga. Imattaykka soo gelidi uttin xalalissennaaga. Woppu giidi asayi shemppanaayyo hegee keehippe go"iyaga hegee ha"i wodiyan yis.

Issi sohuwan maxinee shiiqi uttiis. he shiiqidaageekka shara bollan de'ees. he maxiniyaa makkiyo miishshatikka maxiniyaara de'oosona. a bayzziyaageekka yuushuwan uttiis. appe asay yi yiidi shammidi efees.

Wodee ehiido dumma dumma haggaazaa immiya miishshati de"oosona. Hegeekka lasttiqiyappe oosettidaagaa haatta oyqqanawu maaddiyagaa oydiyan lasttiqiyappe oosettida oydee beettes. Hegeekka qassi asayi uttanaayyo keehippe go"es.

Bollaa payatettaa naagiya woddalla naati bollaa ho"ettiidinne qaattidi de'oosona. He eti qaatiyogekka eti hemettanayo oosuwa elelidi wurssanayo maaddees. Etappe ya baggaara puulati uttida doozati de'oosona.

Issi yelaga na'ay Toophphiya banddiraa ba kushiya xoqqu oottidi zokkosaara oyqqi wottiis, he toophphiya banddiraykka Toophphiya oonatetta qonccissiyagaa. Hegee Toophphiya bandrayo malkkeekka dumma dummabaa oyqqi uttiis.

Issi xalbbuqqa na'iya ha simmada durssa duraydda de'awus. ippe qommo baggara gonddaliyaa oyqqidi ba kushiyankka toora oyqqida na'ay de'ees. etappe ya baggara Wolaytta wogaa maayuwa maayida naati yuushuwan eqqidosona.

Cora attuma asati issoyi issuwara shiiqidi haphettidi qoometyidi eqqidosona. Etikka duriiddi ufayttiiddi kaa"iiddi de"oosona. Hegee dumma dumma bullachchatun issoyi issuwara shiiqidi kaa"iyo wogaa.

Issi aayiya ba na'a idimadda, ba na'iyo qommada uttaasu, akka bullukuwaa maaya uttaasu. Ba huuphiyaakka coo gada gede yedaagasu, shashshiyankka qaccabeyku.

Cora geela'o naata milatiya leemissoti eqqidosona. He leemissotikka geela'ota milatiyageeta. Eta bollan dumma dumma wogaa maayoy maayetetti uttis. Etappe guyye baggaarakka hara maayoy coo maayoy maayetti uttiis.

Issi bitanee wolaytta wogaa maayuwa maayidi uuttaa miyyiyan eqqis. Ikka qassi ba doonan pomppaa wottidi haasayiiddi de"es. I maayidoogeekka wolaytta wogaa garssaara bootta shuraabiya qassi huuphiyanikka ukaakka wotti uttis.

Birahaaniya yaagiyo bankke keettan usuppun oydeti sinttan uttidosona etappe qassi ha baggaara dirssadan direttida turgguggi uttida mittayi de"es. He birahaaniya yaagiyo bankke keettayi keehippe asaa go"iiddi de"iyagaa.

Dumma dumma doozatuppe goodettidi. giigida miishshay de'ees. He goodettidi giigida miishshaykka dumma dumma ancciyobata anccanawu unccaa milatiyageeta, santtaa milatiyageeta, shunkkuruutiya milatiyageeta hegeetu malata anccanawu maaddees.

Keehippe erettida ambba garssan lo"o puulan keexettida keettay de'ees. He keettaykka biratan, ashawaaninne heregan keexettiis. He keettatu miyyiyan mittay lo"iya puulaara de'iyagee dicciidde dees.

Cora asati ufayttiiddi de'iyo sohuwaa he sohuwan gela"o naati sintta baggaaraa durssaa duriiddi de'osonaa. He duriyageetuppe xade baggaaraa issoyi ciruwaa oyiqqidi etakko simmi uttis. Etappe ya baggaara qassi ala uuttay de"es

Issi na'iya maattaa makkiyo miishshan maattaa tigayidda de'awusu. He tigayidda de'iyoogee maatta uyidi usttidi oyittaara maanaayyo keehippe maaddes. Oyittay xayikko cookka uyanaayyoo lo'o.

Issi aaway ha simmidi xeelles, appe guyye baggaara daro asati de'oosona. He asatu yuushshuwan qassi lo''o puulan keexxetida keetta yuuyyi uttiis. He keettappe sintta baggaara lo"iya doozay de'ees.

Issi heera naagissiya xaacce eqqiis. He xaaceekka dumma dumma ba oduwa asayo odiidi de'ees. Ikka ba kootiya maayidi ba huuphphiyan ufaa wottidi de'ees.

Issi kaamiyaa ogiyaappe ha baggara so asayyo koshshiya xaliya odiyaa malaatay de'ees. he kaamiyaappe ya baggaara zambban dirssa giddon diretti uttidaage de'ees. hega asay ya ha kanttiide he zambba be'anayyo go''ees.

woraa do'atuppe issoy godariya yaaggiyoogaa. Hegee Godaree qammi qammi kiyyees. Qammi qammi kiyidi heeran hayqqidabay moorettidabay de'ikko geeshshees. Hega geeshshidi wonttin asay kiyidi xeelliyoode heeray sawees. Yaatiyo gishshawu hegee keehippe maaddees.

Issi aaway hariya gaariyaa goochchide de'ees. He hariyaa gaariya bollankka asay zin"iyo miishshay de'ees. Qa he zin"iyo miishsha achchankka saaxiniya giyooge de'ees. He aaway goochchidi aappekka yabaggara issoykka qassi eqqiis.

Xalla biittaappe oosettida puulaa miishshaati issi sohuwan dagatti uttiddosona. he puulaa miishshaatikka asaa sinttan cuwa cuwayidi sawuttanayo keehippe maaddiya miishshaa getetidi erettidaageta.

Wolaytta biittan puulatidda sohuwaa. Hegekka asay giddo gelidi zanaxxiyo sohuwa. he Wolaytta gidiyooga qonccissiyaage aybba yaagikko dirssay wolaytta wogaa maayuwa malaatan diretti uttidooga.

Arssa boljjoja na'iya ba gixetuwa gixxada durssa duraydda de'awus. Ba kushiya naa"a xoqqu oottada durssa durawus. Iige huuphekka duge simmidi coo qaccetennan yedan de'ees.

Issi xugay bulliyaan qum"ettidi uttiis. appe ha baggaara hara xuggaykka de'ees. Qassi etappe ya baggara mittan direttida quruxxoy de'ees. He xuggatikka qassi aybbawu maadiyoona yaagikko dumma dumma ushsha aganayo bullachcha wodiyaan dumma dumma kaayuwan hegetu wodiyaan aganayo maaddoosona.

Keehippe zannaqa yaagetettiyogan erettida umaa heera. He umaa heeray wolqqaama haattay de'iyo soha. Appe ha baggaara woray de'ees. He woraykka de'iyo sohoy woraa do'ati de'anawu maaddoosona.

Naa"u yelaga naati shaafaa heeran eqqidosona. Issoy yaa simmidi cagaa xelliiddi de'ees. Issoy qassi ha baggi simmidi baagaa attumatettaa kessidi sheeshshaa she'iddi dees.

Issi ogiya heeran keettay qorqqoruwan diretti uttiis. He qorqqoruwa dirssaappe ha baggaara naa''u keettay dees. He qorqqoruwappe ha baggaara asay hemettiyo oge giigibeenaage de'ees, hegakka boribonchcheti uttiis, aspalte gelibeena soho.

Issi sohuwan tukkiya ayfeti dooreti uttidoosona. Heegeti tukkiya ayfetikka daro maadduwa asayo immoosona. Heege tukke uyo baren asaa ufayssees woykko oosuwawau elellana mala oottees.

Ha wodiyan yiida aysuuze yaagiyo kaamee ha simmidi yiiddi de'ees. I yiide de'ishin naa"u asatikka appe sinttaa baggaara eqqi uttidoosona. Eqqidi he Ayzuuziyaa yaagiyooga xeelide de'oosona.

Issi adagay gakkena mala naagiyaa xaace eqqiisi. he xaaciya achchan issi kaamiyaa moorettada uttaasu, he moorettidaaripe naa''u xomppe kiyyidaaga adaggay gakkiyoode naagiyaa xaace oyqqidi eqqiis. afe ya baggaara naa''u asati eqqidoosona.

Wodee ehiido puula miishsha. Hegeekka ciishshaa milatiyagaa. Hegee awude awude maaddiyakko asay ba son ufayssaa wodiyan kaqqanaayoonne bullachchaa wodiyan kaqqanaayyo maaddees. Bullachchaa wodiyan keettayeenne keettaawaa miyyiyan uttees.

Issi zannaqa sohuwan cora asay shiiqidi shemppiyo sohoy de'ees. He sohoykka qassi dumma dumma puulan giigidi lo"idaaga. Hegankka qassi lo"iyaa mittay pude narkkakkidi diccidaage maataynne qassi poo'uwa immiyaabay de'ees.

So medoossatu payyatettaa naagiyo sohuwa. Ha sohuwan issi miizziya dirssaa giddon eqqaasu. Hini baggaara cora miizzati de'oosona. Ippe qassi ha baggaara kaciyan wodoruwa qachchido miizziya de'awusu.

Cora asati deriya bollani de'ossonna. hegettuppe baggay uttis. baggay eqqis. eqqidagetti heezzu atummagetta uttidagetti. qassi ettappe dalggiyaa macca asatta.

Issi jaanuwa mayidaara tollu gaada eqqaasu. Akka maccaaro geetettawus. Ba huuphiya yoshikkooriya duge yeddada ba huuphiyakka qassi shaashiya qacennan coogada wottaasu. Akka qassi ciishshaa lo"iyagaa yaa simmada xeellaydda de"awusu.

Wolayttan wogaa maayuwa qonccissiya malaataa ha malaatayikka wolaytta wogaa keehippe boxooxissidi qonccisses. Ha malaataykka issi sohuwappe hara sohuwa biyo wodiyan wolayttaagaa gidiyogee keehippe erettes.

Issi keettan heezzu kambbati de"oosona. He kambbatikka asayi yettaa yexxiyode he yettaara biidi asaa keehippe maaddoosona. Hegaa gishshawu asay awudenne yettaa yexxiiddi kambbaa baqqes. Yaaniyode yettayi keehippe lo"es.

Issi yelaga na'ayi kaamiya ogiyara wodee ehiido togawu maaddiya miishsha bollan uttidi yes. He togawu maaddiya miishshaykka motoriya geetettiyagaa. He motoreekka asaa maata issi sohuwappe hara sohuwa ellellissidi gattanaayyo keehippe go'es.

Asay baagaa oosuwa wurssoogaappe guyye baggan allaxxiyo soha. He allaxxiyo sohaykka asay tukkiya uyiiddi dumma dumma qumaa miiddi woppu giidi shemppiyo soho.

Dumma dumma shuchchaa phalqqidi puulayidi kessidoogeeti issi sohuwan de'oosona. Hegeetikka kaamiya ogiya medhanaayyoo maaddoosona. He kaamiya ogiyara kaamee hemettanaayyoo asaykka hemettanaayyo keehippe maaddes.

Issi keettaa giddon jerikaane wullidi uttis. Appe ha baggaara kirishe milatiyage badalaa asay qoliyoge de"es. A miyyiyan qassi mittaappe woocettidi ootida sanqay de"es. Hegeekka qassi keettaa gordanaayo maaddiyaaga.

Naa"u balttetati uuttaa unkkuwa goodide de'oosona. Hega goodoga efiidi uncca bollan gujjoosona. Hegekka he unccay wodiyaa ekkidi sawudi kaa'ees. Hegaappe simmin moosona.

Wodiyan tekinoloojjee ehiido dimitsi maagoyaa yaagiyogee dees. Hegeekka asaa naatuyyo cenggurssay loyttidi siyettana mala keehippe go"ees. Asaa naati I woygiyakko eridi ezggidi issuwa ashshennan erana mala maaddees.